Lͻԑ la a ŋmԑ taa. A tuoree taa, kaa lͻpelaa ane a lͻzeԑ. A lͻzeԑ nimitͻͻre zaa la ŋmore a ŋmͻgele, ka a lͻpelaa lombori a ŋmԑgele kpԑ. Noba are la a be a kaara.

Noba la kpeɛrɛ ka ba ŋmɛ bɔɔl. ba sue kpare peɛle ane kuri sɔgelɔ. ba sgesere eɛ dɔre, ka ba mine sɔgesere e peɛle. Ka ba mine eŋ nɔɔte sɔgelɔ, ka ba mine eŋ nɔɔte zeere.

pɔgeba banii la are kɔge soala panal. Daa kaŋa gaŋ la salo panal pareeŋ ane kusibe. A pɔgeba ŋa yarɛɛ bonzeere kyɛ de boma pare ba kɔkɔɛ eŋɛ kyɛ zɛge ba nuuri ane popeɛloŋ.

Pɔge ne biiri bata la zeŋ ka a bie kaŋ pɛgle solda ka a bie kaŋ zeŋ teɛ o noɔre ka kaŋa a eŋ nɔɔte nɔɔtebɛŋnoo kyɛ de o nu a eŋ o kɔreŋ ka waalansi biŋ ba kpakyaga.

Neŋ-yaga la be kuori zie. Kũũ daga biŋ la a be, ka noba su kpare pelaa, ane kparesɔglɔ, ka noba ka a dɔɔ kaŋa gbi dumo a puro pɔge kaŋa naŋ su kɔhɔlɔ kparoŋ, ka noba porisiri be a be a hɔgle zupil.

Dͻͻ ane bibilii, kaa dͻͻ a seԑrԑ boŋkaŋ. Ka a bie kaŋa are o bas u kparoŋ. Ka kaŋa gbidumo, ka na bayi a zeŋ. Kaa a dͻͻ a biŋ kõͻ ane vũũ kyԑ pԑgele boŋkaŋ.